Endaweni lapho okuhlala khona abantu kuyabe kulendawo lapho abezempilakahle abatholaka khona. Abantu bayabisa abantwana babo abagulayo ukuthi bazohlatshwa kumbe banikezwe amaphilisi.

Lesi yisibhedlela esikhulu esitholakala edolobheni, kuleso sibhedlela kuyabe kulabo dokotela abanengi abasiza izigulane ,ukuze basebenze bengatholi imikhuhlane bayazivikela, bagqoke okuvala umlomo, izandla lemizimba yabo.

Leyi yindawo lapho abezempilakahle abasebenzela khona, labo abezempilakahle bagqokile izigqoko zokuzivikela emkhuhlaneni bayasebenza beselapha izigulane njalo bebanikeza imithi.

Leyindawo lapho abezempilakahle abasebenzela khona kulesosigaba. Laba abezempilakahle bayahlaba abantwana ukuze babavikele emikhuhlaneni. Lanxa begula bayabahlaba ukuze basile.

Lesi yisibhedlela odokotela abatholakala khona. Abantu abagulayo bayabuya ukuzoncediswa. Lesi sibhedlela silemibheda lapho izigulane ezilala khona njalo odokotela bayazivikela emlonyeni lezandleni ukuze bengatheleleki labo imikhuhlane.

Laba ngabantu abathathu abagqoke izinto zokuzivikela. Kukhanya bezivalile emakhanda, bazivala amehlo, bazivala imlomo njalo bagqokile izigqoko ezivikela ukuthi bengatholi amagcikwane.

Laba ngodokotela abakhanya begqokile izingubo zabo zesibhedlela ezibavikela ukuthi bengathathi amagcikwane kukhanya bezivalile umlomo lemakhanda.

Lowo ngowesifazana ophethe umntwana wakhe omncinyane njalo eceleni kwakhe kulonesi oqeda kuhlaba lowomntwana ijekiseni. Kukhanya kuyindawo okubuthene khona abezempilakahle ukuzonceda abantu besigabeni.

Leyi yindawo yalapho okuhlolwa khona abantu. Abanye ngababuya bezoyelatshwa bezothola amaphilisi abancedayo. Kulamanesi abancedayo owesilisa lowesifazana.

Le yimfanekiso emayelana ngemizimba yabantu okutholakala phakathi emzimbeni yethu kulotshiwe njalo kwabhalwa lamagama ukuba yikuphi kwakhona emzimbeni yethu

Lo ngumkhuhlane osuhlasela omunye ngoba kukhanya elamaqhubu amakhulu esandleni amaqhubu lawo alobomvu phakathi.

Le yindawo engaba yisibhedlela kumbe lapho onesi ababuya khona bezoncedisa labo abagulayo esigabeni. Unesi ukhanya egqokile okokuzivikela emlonyeni, emehlweni njalo lemzimbeni. Ukhanya ehlola isigulane.

Lowu ngumhlangano wabantu bezempilakahle, bebuthanise abantu besigabeni ukuze bebaxwayise mayelana lemikhuhlane. Lowo mkhuhlane abaxwayiswa ngawo ngowe COVID-19.

Lesi yisixwayizo sabantu besigabeni, mayelana lomkhuhlane osuvamile esigabeni. Okunye okwenza umkhuhlane lo uvame yindlela abantu abaziphilisa ngayo, njalo bayaxwayuswa ukuze abantu bazivikele.

Lawa ngamabala axwayisa mayelana ngokuhlanzeka. Kukhanya kulilanga lokuthakazelela ukuhlanzeka. Abantu kumele bageze izandla babulale amagcikwane asezandleni.

Lowu ngumama ophethe umntwana wakhe okhanya ukuthi uyagula .Bayamthontisela umuthi emlonyeni wakhe .U"nurse " lowu nguye omthontiselayo. Umama nguye ophethe umntwana wakhe.

Lowu ngumhlangano oyenzakale esigabeni sabantu omayelana ngokwezempilakahle. Abantu bayaxhwayiswa ukuthi kumele baphile njani njalo mele bayenzeni ukuze bengatholi imikhuhlane. Abantu bezempilakahle bayabanikeza izingwalo ukuthi bafunde.

Lowu ngumhlangano otholakala ezigabeni lapho abantu abafundiswa khona ngezempilakahle ukubana bazivikele njani emikhuhlaneni. Njalo bakwazi ezinye izinto mayelana ngempilakahle. Kukhanya kulamabhuku phambi kwabo befunda.

Le yindawo esigabeni lapho abantu ababuya khona bezothola uncedo uma begula abantwana bayabiswa lapho ukuze bahlolwe kumbe behlatshwe amajekiseni bayabuya labazali

Lowu ngudokotela ogqokileyo ingubo zakhe zokusebenza ezimhlophe njalo wasezivala umlomo lamehlo ukuze engatheleleki imkhuhlane kukhanya encibhisa ukhulu osekhulile olomntwana wakhe eceleni.

Laba ngabantu ababutheneyo mayelana ngokwezempilakahle babuthene endaweni esigabeni ukuze banikezwe ukudla okubancedayo ukuthi bazivikele emikhuhlaneni.

Laba ngabantu ababutheneyo abanengi kukhanya kungumhlangano wezempilakahle njalo ama nurse abuye besebenzisa imota ethwala izigulane i ambulance.

Lapha kusesibhedlela lapha okubuya khona abantu nxa begula ,lapha ngumama lomntanake omlalile embhedeni kulonesi lodokotela abancedisa lowo mntwana bemuhlola.

Lowu ngumhlangano wabantu besigabeni omayelana lezempilakahle. Abantu babuthene ukuze baxwayiswe ngokwemikhuhlane lokuzivikela. Kukhanya behlezi abanye bemile phambili kwendlu.

Laba ngabantu abasemhlanganweni omayelana ngokwezempilakahle. Bahlezi ezihlalweni zabo njalo ngemuva kwabo kulotshiwe amabala. Bagqokile okokuzivikela emlonyeni lemakhaleni.

lawa ngamabala atshengisa ukuthi inhlanganiso leyo yinhlanganiso yiphi leyo nhlanganiso ilodwetsho lwayo njalo yasilotshwa amabala ngaphansi ukubana yinhlanganiso yiphi leyo nhlanganiso ngeye Global health organisation

Abantu bayahlaselwa yimikhuhlane etshiyeneyo. Omunye walowomkhuhlane, ungaba ngumkhuhlane wengqondo. Lowomkhuhlane ubangelwa yizinto ezitshiyeneyo, okunye ezinjengokucabanga kakhulu, lokudubeka kakhulu. Kubonakala ngomuntu esesesimeni esibi, kumbe etshona ekhuluma izinto ezingaqedakaliyo.

Lowu ngumuntu ogula umkhuhlane wengqondo ,lowu muntu kukhanya egqoke izigqoko ezidabukileyo njalo ezingcolileyo ehlezi endaweni engcolileyo.

Lowo ngowesilisa ophambanisekileyo engqondweni kukhanya ehlezi phansi ethwele izinto ade ehamba ezidobha. Lo ukhanya egqoke izinto ezingcolileyo kubukeka ingqondo zakhe azimanga kahle.

Lapha kukhanya umama ethwele umntwana wakhe. Kukhanya bonke bejabulile besesimweni esihle kodwa kungabe kukhulunywa ngezengqondo.

Le yindawo etholakala esigabeni eyabantu bezempilakahle kuyatholakala odokotela labonesi abasebenza khona abancedisayo izigulani njalo kuleyondawo kuyatholakala amaphilisi lemithi yokusiza lezi zigulane.

Le yindawo etholakala esigabeni esihlala khona abantu, lapho abantu abezempilakahle abasebenza khona. Odokotela bayayelapha abantu abagulayo babanikeze imithi lamaphilisi. Abanye ngababuya bezohlatshwa amajekiseni.

Leyindawo etholakala esigabeni lapho abantu bezempilakahle abatholakala khona. Kuleyindawo kuyatholakala imithi lamaphilisi okwelapha izigulane njalo bayahlola abantu.

Leyi yindawo etholakala esigabeni, yabantu bezempilakahle, phandle kuyabe kubhaliwe izixwayiso zemkhuhlane etshiyeneyo, njalo kwabhalwa izinto ongazenza ukubana uzivikele emkhuhlaneni etshiyeneyo.

Lapho kusesibhedlela esitholakala esigabeni lapho abantu abagulayo ababuya khona ukuzothola uncedo. Lesi sibhedlela silemithi lemibheda yokulala labo abagula kakhulu.

Leyi yindawo lapho okutholakala khona odokotela labonesi. Izigulane zibuya kuleyondawo zizothola uncedo lokusiliswa. Bayabanika amaphilisi kumbe umuthi nxa begula.

Leyindawo lapho abantu bezempilakahle abatholakala khona. Leyindawo yikho izigulane ezibuya khona ukuzothola uncedo. Kuyabe kulemibheda yokulala kulabo abagula kakhulu njalo bayanikezwa imithi lamaphilisi.

Leyi yindawo etholakala esigabeni lapho abantu ababuya khona ukuzothola uncedo nxa begula. Lapho yikho abezempilakahle abatholakala khona njalo bayanikeza umuthi kumbe amaphilisi.

Leyi yindawo etholakalayo esigabeni lapho okutholakala khona uncedo lwezempilakahle. Abantu babuya lapha ma begula bezothola usizo kumanesi lamadokotela.

Leyi yindawo lapho abantu ababuya khona ukuzothola uncedo uma begula. Leyi ndawo itholakala edolobheni njalo njalo abantu bayathola amaphilisi lomuthi khona.

Leyi yindawo lapho okulethwa khona izigulane, lapha kukhanya omunye efuqa lowo ogulayo. Lapho kusesibhedlela okutholakala khona uncedo.

le yindawo yezempilakahle isibhedlela kumbe lapho abantu abathola khona uncedo ma begula kulotshiwe ukuthi yindawo yiphi lapho ofuna ukuyakhona ungakuthola ngaphi

Leyi yindawo yezempilakahle etholakala endaweni lapho okuhlala khona abantu. Lapha yikho okulamadokotela lamanesi.

Leyi yindawo etholakala esigabeni lapho okuhlala khona abantu, abantu ababuya khona ukuzithola uncedo kuleyi ndawo yikho amanesi labodokotela abesebenza khona ukuze basilise laba abagulayo.

Leyi yindawo lapho abezempilakakhle abasebenzela khona lowu ukhanya ekhuluma phambili kwabantu njalo kukhona okulotshiweyo emuva kwakhe okutshengisa ukuthi ngokwesibhedlela

Lapha kusesikolo semfundo emayelana ngokwezempilakahle. Labo bafundi bayabe begqoke izigqoko zabo ezimhlophe njalo ezandleni bayabe bezivikele ukuze bengatholi amagcikwane.

Lolu lugwalo olulotshwe mayelana ngemikhuhlane lango kwempilakahle lolugwalo lukhanya lutshengisa amapikitsha atshengisela imikhuhlane okunye ngokuncedisa ukuthi abantu babekwazi ukuba yikuyini okubahlaseleyo.

Leyi yindawo lapho abantwana abafunda khona ngokwezempilakahle lapha kukhanya kukhona abakuhlolayo njalo bagqokile izingubo zabo ezibavikela ukuthi bangathathi amagcikwane.

Le yindawo lapha abantwana abasesigabeni semfundo yaphezulu abafundela khona ukuba ngonesi kumbe ukuba ngodokotela. Kukhanya kulemihloliso abayithathayo njalo kukhanya kukhona abakwenzayo ngemithi.

Ieyi yindawo lapho abantwana abafundela khona ezempilakahle abantwana abasesigabeni semfundo yaphezulu kukhanya kulidumba lokufundela njalo elilombala omhlophe.

Leyi yindawo lapho abantwana abakhulu abafundela khona imisebenzi emayelana lezempilakahle. Kukhanya begqokile izingubo zabo ezimhlophe bavala umlomo wabo ukuba bengathathi amagcikwane.

Le yindawo lapho okufundiswa khona mayelana lokwezempilakahle, njalo lendawo ilothsiwe ukuba kwenzakalani. Kulezingwalo ezitholakala khonalapho.

Abantu bezimpilakahle bayabhalela abantu abahlala esigabeni mayelana ngokuhlabisa abantwana ngemikhuhlane njalo lokuzelapha kumbe ukuzivikela kuleyo mikhuhlane.

leyi yimithi yokwelapha njalo lokuhlola ukuthi abalamkhuhlane nxa abantu bengelawo lowo mkhuhlane kuyabe kukhona okulotshiweyo njalo nxa kukhona abalawo kuyabe kukhona okulotshiweyo

Lapha okulotshiweyo ngokwezempilakahle, lo ngumhlangano oyabukhona kulotshiwe lelanga lapho ozaba khona njalo lalabo abazakhuluma kulelo langa mayelana ngokwezempilakahle.

Leyi yindawo etholakala esigabeni lapho okuhlala khona abantu. Leyi ndawo yikho lapho abantu abezempilakahle abatholakala khona. Labo abezempilakahle bayabe bencedisa izigulane.

Leyi yindawo lapho odokotela abasebenza khona. Kuyabe kulemitshina eminengi lapho ababona khona ukuthi izigulane zabo zihlaselwe yikuyini njalo kukhona okuncedisa ukwelapha izigulane zabo.

Lowu ngowesifazana obuye esibhedlela ukuzothola uncedo ngoba egula, kuleso sibhedlela kulodokotela omcedisayo njalo lowo dokotela uyamhlola ukuthi igazi lakhe lihamba njani emzimbeni wakhe.

Leyi yimota ethwala abantu abagulayo, leyi imota iyalanda izigulane ezindlini zabo kumbe lapho okulomuntu ofuna uncedo khona ukuthi asiwe esibhedlela.

Lesi yisibhedlela lapho abantu ababuya khona uma begula njalo bezodinga imithi yokuzelapha. Phambi kwaleyo ndawo kukhona imota yokuthwala izigulane eme khona.

Le yindawo lapho izigulane ezibuya khona ukuzothola uncedo uma begula. Lapha kukhona udokotela okhuluma lalezi zigulane njalo kukhona abanye abancedisayo.

Leyi yindawo lapho okutholakala khona impilakahle lapho abantu ababuya khona uma begula kukhanya belele embhedeni yabo njalo kukhona okhanya ezithwele.

Lapha kusesibhedlela esikhulu okulemibheda eminengi njalo kulezigulane ezileleyo kuleyo mbheda leyondlu kukhanya ilombala omhlophe.

Lesi yisibhedlela esilombala omhlophe kukhanya sihlanzekile abantu bayabuya lapha bezothola uncedo nxa begula. Abanye ngabalanda imithi ukuzoyelatshwa.

Leyi yindawo etholakala esigabeni sabantu, abantu ababuya khona ukuzothola uncedo. Labo bantu ngabayabe begula behlaselwe yizifo.

Leyi yindawo lapho abantu ababuya khona ukuzohlolwa njalo ukuzothola uncedo lemithi. Leyi ndawo ilotshiwe ibizo, kukhanya kulezindlu njalo logetsi ukhona.

Lapha kukhanya kulesigulani esileleyo embhedeni waso .njalo kukhanya bebemulandile ngemota yokuthwala izigulane iAmbulensi.

Leyi ndawo lapho umuthi lamaphilisi okutholakala khona. Leyi ndawo singaba sesibhedlela, lapho odokotela labonesi abanikeza khona izigulane amaphilisi lomuthi. Kumbe ibesedolobheni lapho okuthengiswa khona .

Leyi yindawo lapho okutholakala khona imithi eminengi etshiyeneyo yokwelapha leyomithi singabe ingeyesintu kumbe iyenziwe insukwini zanamhlanje igcwele iphakathi kwamabhokisi ayo njalo kulomuntu osebenzayo owezimpilakahle onikeza leyomithi.

Lawa ngamaphilizi atholakala esibhedlela lapho okutholakala khona impilakahle. Amaphilizi lawa manengi alembala etshiyeneyo eluhlaza, ebomvu lemhlophe. Amanye asemagabheni.

Le yindawo lapho abantu bezempilakahle abasebenza khona. Abanjengabo nesi labodokotela. Abantu bayabuya bezehlolwa ukuthi igazi labo lihamba njani, njalo lokuhlolwa imikhuhlane, efana leAIDS.

Leyi yindawo etholakala esigabeni lapho abantu bezempilakahle abancedisa khona abantu abagulayo. Lapha kuyatholakala imithi yonke etshiyeneyo lamajekiseni. Abantu bezempilakahle bayabe bezivikele emlonyeni lezandleni ukuze bengathathi amagcikwane.

Laba ngabantu ababuye esibhedlela ukuba igazi labo likhangelwe ukuthi ligijima okungakanani, amanesi kukhanya ebancedisa labo kukhanya bethola uncedo.

Lapha kusesibhedlela okutholakala khona imitshina yokuhlola abantu abagulayo omongikazi labo dokotela bayawusebenzisa lowo mitshina ukuze babone ukuthi isigulane siphethwe yini.

Lapha kulotshiwe isigombolozi phakathi kwaso kukhona umkhuhlane olotshiweyo njalo kwasekubhalwa izindlela zokwelapha lowo mkhuhlane .Lowu mkhuhlane welatshwa ngendlela eziyisitshiyagalontathu.

Lowu ngumama obuye endaweni lapho okutholakala khona uncedo ubuye esibhedlela ukuze bamncede onesi labo dokotela kukhanya bemhlola ukuba igazi lakhe ligijima okungakanani

Lezi khukhanya kuyizandla zomuntu omhlophe. Lezo zandla zikhanya zilemithambo eminengi, kukhanya ukuthi kukhona umkhuhlane omhlaseleyo.

Lowu umntwana omcane okhanya elomama wakhe eceleni, uze esibhedlela ukuzohlolwa ukuthi ugulani. Udokotela usebenzisa umtshina wakhe ukubona ukuthi inhliziyo yakhe itshaya okunganani.

Lowu ngubaba osesibhedlela ogqoke ingubo zasesibhedlela ezimhlophe eceleni kulomtshina otshengisa ukubana impilo yakhe isesimweni esinjani

Lapha kukhanya kungumhlangano wezabempilakahle. Abantu begqoke impahla ezifanayo njalo benikezwe ukudla kukhanya kuphambi kwabo ukudla okunikeza impilakahle.

lowu ngowesifazana okhanya ehlaselwe ngumkhuhlane yentamo intamo yakhe ikhanya ibuhlungu yikho eyibambile sokungabe elemikhuhlane wentamo.

Lesi yisibhedlela lapho okulomuntu ogulayo khona. Lodokotela oncedayo ogqoke isigqoko sakhe esimhlophe lonesi oseceleni omcedayo kukhanya bonke bemelapha.

Leyi yindawo lapho abantu ababuya khona ukuzohlolwa njalo uma begula bezothola uncedo. Ogulayo ulele embhedeni abantu abanye abangomongikazi bakhona abamncedisayo.

Lapha kusesibhedlela lapho onesi labodokotela abancedisa khona izigulani. Lapha udokotela ugqokile ezandleni okokuzivikela ukuthi engathathi amagcikwane. Kukhanya ehlaba isandla sesigulani ukuze athathe igazi lakhe ayolihlola.

Laba ngodokotela abanengi abasegumbini elilodwa. Bagqoke izigqoko zabo ezimhlophe, njalo kukhona abakukhangeleyo. Lo omunye phambili usebenzisa umtshina.

Leyi yindawo engabe isesibhedlela kumbe lapho okuhlolwa khona imithi. Leyi ndawo ilemitshina etshiyeneyo lamagabha amanengi lapho okufakwa khona imithi ukuze bayihlole ukuthi iyasebenza yini ebantwini.

Le yindawo lapho okuhlolwa khona imizimba yabantu. Bayathatha igazi balihlole ngemitshina yabo, kumbe lapho okuhlolwa khona imithi ukuze babone ukuthi ifanele yini ukusetshenziswa yizigulane.

Le yindawo etholakala ezibhedlela kumbe lapha okuhlolwa khona imithi. Le indawo iyabe ilemitshina etshiyeneyo, eyokubona ukuthi imikhuhlane leyi injani, iyelatshwa njani. njalo kuyabe kutshengisa lapho okulemikhuhlane khona. kumbe bahlole igazi.

Leyi yindawo lapho okuhlolwa khona imithi esetshenziswa ezibhedlela. Lawa ngamambodlela amanengi alemithi phakathi ethimelele ukuthi ihlolwe.

Lapha kulapho amanesi lamadokotela ayenza khona imhloliso yabo ngemithi, kutshengisa ukuthi kukhona udokotela akuphetheyo afuna ukukuhlola emutshineni.

leyi yindawo etholakala esibhedlela leyindawo kulemitshina esetshenziswa ngabodokotela labo nurse ukuze bahlole izigulane zabo ukuba emzimbeni yabo kwenzakalani njalo babone kahle imikhuhlane

Leyi yindawo lapho abantwana abancediswa khona abasizwayo ukuze basile emikhuhlaneni ebahlaseleyo lowu ngumntwana oleleyo njalo kulodokotela omhlaba ijekiseni.

Leyi yindawo etholakala esibhedlela kumbe lapha abahlola khona imithlomelo yezigulane kumbe lapho abahlola khona imithi ibana iyasebenza kuhle emzimbeni yabantu.

Lapha kulomtshina osetshenziswa ngodokotela labonesi ukuze babone imikhuhlane ngendlela abangeke bayibone ngelihlo kuphela. Lo umtshina uyancedisa ukuhlola lokutshengisa imiklomelo eyizigulane zabo.

Leyi yindawo lapho okuhlolwa khona imithi kumbe lapho ababona khona ukuthi zihlaselwe yikuyini njalo kulemitshina eyenza bakubone lokhu.

Leyi yindawo etholakala ezibhedlela kumbe lapho okuhlolwa khona imithi kumbe imiklomelo yabagulayo lapho nxa befuna ukuhlola igazi ukuze babone ukuthi kulomkhuhlane wuphi ohlasele isigulane

leyi yindawo lapho okulemitshina eyokuhlola imithi njalo lapho okuhlala khona imithi kumbe lapho okulemithi eyenziwa khona. Kukhanya kulezindawo zokufakela leyo mithi

Leyi yindawo lapho okutholakala khona imitshina ezibhedlela leyo mitshina ngeyokuncedisa ukubona ukuthi imikhuhlane ingayelatshwa njani njalo abagulayo bahlaselwe yimikhuhlane enjani.

Lapha kusesibhedlela kubonakala umtwana oleleyo njalo lowo mtwana uyagula uphakathi komutshina omncedisayo ukuze umelaphe

Leyindawo lapho okuhlolwa khona imithi ezibhedlela lemithi iyabe ihlolwa ukuba iyasasebenza yini ukwelapha. Lapha kukhanya isandla somuntu sithwele lowomuthi.

Leyi yindawo lapho okutholakala khona imtshina esetshenziswa esibhedlela. Leyo mtshina incedisa ukubona imizimba yezigulane ngaphakathi kwazo ukuthi babone ukuthi kuhamba njani lokuba bangayelapha njani leyo mikhuhlane.

Le yindawo etholakala esibhedlela eyokuhlola izigulane kumbe ukuhlola imithi njalo iyasetshenziswa ukuhlola igazi labagulayo ukuze babone ukuthi abantu laba bahlaselwe ngumkhuhlane wuphi.

Leyi yindawo yabantu bezempilakahle engaba yisibhedlela kumbe lapho ababuyakhona ukuzoncedisa izakhamizi. Omama bayabuya kuleyondawo ukuzothola uncedo lokuzalisa abantwana babo, kumbe ukwelaphisa abantwana babo.

Leyi yindawo lapho abantu bezempilakahle abatholakala khona lapha kulabomama abanengi babuye labantwana babo. Labo bantwana babaphethe bamelele ukuthi bathole uncedo ukuze bahlatshwe kumbe banikwe imithi

Leyi yindawo lapho abezempilakahle abasebenzela khona. Bayancedisa abantwana abancane ngokubanikeza imithi lamaphilisi nxa begula njalo bayancedisa omama abafuna ukuzobeletha kumbe abasanda kubeletha.

Lapha kusesibhedlela endaweni lapho omama ababuya khona ukuzobeletha lokuthi abantwana babo bayelatshwe. Kukhanya kukhona omhlophe udokotela okhangela labo bantwana.

Leyi yindawo lapho omama ababuya khona ukuzobeletha njalo lalabo abagulayo kumbe abalimeleyo bezoncediswa ngabodokotela kulombheda lapho okulele khona isigulane.

Laba abantu babuthene mayelana ngokuzithwala lokugcinakala kwabantwana. Kukhona abazali abakhona njalo labafundisayo abezempilakahle, omunye uvalile umlomo wakhe ngokuzivikela, lamakhala.

Lapha ngumama obuye lomntwana wakhe omncane esibhedlela ukuba athole usizo avikeleke emikhuhlaneni engahlasela abantwana abancane. Umntwana lo ukhanya esanda ukuhlatshwa ijekiseni.

Lapha kulotshwe indawo yezempilakahle okuncediswa khona abantu abazithweleyo. Kutshengisa ukuthi yiluphi usizo abangaluthola kuleyo ndawo.

Lowu ngumtshina osetshenziswa ngabo dokotela labomongikazi esibhedlela ukwelapha izigulane .Lemitshina bayayisebenzisa ukuhlola izigulane ukuthi babone ukuthi ziphethwe yikuyini.

Ezibhedlela kuyatholakala insimbi zokoncedisa labo abangakwanisiyo ukuhamba kumbe abalimeleyo enyaweni ukuthi bahambe. Lezi nsimbi bahamba bezibambile zibanikeza ukuhamba kahle.

Lapha kusesibhedlela lapho odokotela labonesi abasebenzela khona ukuncedisa izigulane. Kuleso sibhedlela kulemitshina esetshenziswa ngabodokotela ukuyelapha lokuthi babone kuhle ukuthi emzimbeni kuhamba njani.

Lezi zinkonxa ezinkulu, ezisetshenziswa ezibhedlela. Lezinkonxa ziyabe zifakelwe imithi loba amajekiseni. Phandle kuyabe kulotshiwe ukuthi kufakelweni phakathi.

Lezi zinsimbi ezitholakala ezibhedlela zokwelaphela amazinyo, lezi nsimbi ngezincedisa ukukhipha izinyo elibuhlungu kumbe elibolileyo njalo okunye ngokukhanyisa emlonyeni ukuze bakhiphe kuhle.

Lokhu ngokutholakala ezibhedlela okusetshenziswa ngabantu bezempilakahle. Bayabefake imithi yabo kumbe amaphiilisi kulezo zinto njalo eminye imitshina iyabe isala khonapho.

Lokhu ngokusetshenziswa ezibhedlela ngabonesi labodokotela ukuze bayelaphe abantu abagulayo, lokhu ngokokufaka umuthi ukuze bahlabe labo abagulayo njalo kuyabe kufakwa umuthi ukuze bawuhlole ukuthi uyasebenza yini.

Lowu ngumtshina osetshenziswa ezibhedlela ngabodokotela labonesi. Lowu mtshina uyenziwe ngensimbi ezitshiyeneyo ezincedisa umzimba ukuthi usile, njalo, abantu bayakugqoka ekhanda abagulayo.

Lokhu ngokusetshenziswa ezibhedlela ngabo dokotela ukuhlola imzimba yezigulane lowu mtshina uyatshengisa ukuthi isigulane silani njalo lokuthi yikuyini okungahambi kuhle emzimbeni.

Lezi zinsimbi ezitholakala ebantwini bezempilakahle. Abantu abagulayo abalimele inyawo abangakwanisiyo ukuhamba bayanikezwa lezo nsimbi ukuthi bahambe kuhle kumbe nxa uqhula ulimele uyanikezwa zona.

Lowu ngumtshina osetshenziswa ngabodokotela labonesi ezibhedlela. Lowu mtshina uyahlola imizimba yezigulane ukuze babone ukuthi kuhamba njani ngemikhuhlane ebahlaseleyo.

Lokhu ngokusetshenziswa ngodokotela labonesi ezibhedlela nxa beselapha abantu abagulayo. Lokhu kuyatshengisa ukuthi umzimba womuntu usebenza njani, ukuthi igazi lakhe ligijima okungakanani lokuthi uphefumula njani kuyabekutshengisa inombolo.

Lezi yizinto ezitholakala ezibhedlela ezincedisa ukusebenza kuhle kwabodokotela. Lezi zinto ziyancedisa ukuhlola abantu abagulayo, lokufakela imithi eyelaphayo.

Loku ngokusetshenziswa ezibhedlela ngabodokotela labonesi ukuze bayelaphe izigulane. Kuyancedisa emsebenzini wokuyelapha abagulayo njalo kuyatshengisa ukuthi isigulane siphethwe yini.

Lowu ngumtshina osetshenziswa ezibhedlela ngabodokotela labonesi. Ukuze babone imikhuhlane ehlasela izigulane zabo, njalo bahlolisise lemithi, ukuba isebenza njani..

Lezi zinsimbi ezisetshenziswa ezibhedlela ngabodokotela ukuze bayelaphe. Lezi nsimbi ngezigoqela ingqamu lezigelo ziyancedisa ukusika abantu njalo lokuthunga izilonda.

Lokhu ngokusetshenziswa ezibhedlela ngamanesi lamadokotela ukuze babone ukuthi imikhuhlane leyi ehlasela abantu injani. Eminye yileyi eyokwenza babone izinto ezincane ongeke uzibone ngokwelihlo kuphela, lokubona ukuthi ulutho lolu lungakanani.

Lokhu ngokusetshenziswa ezibhedlela ngabonesi labodokotela ukuze bahlole kahle izigulane zabo. Lokhu kuyancedisa ukubona ukuthi izigulane zihlaselwe yini njalo yikuyini abangakwenza ukuze babavikele babayelaphe kuleyo mikhuhlane.

lokhu ngokusetshenziswa ezibhedlela ngabo dokotela labo nurse ukuze bahlole izigulane zabo lokhu kuyasetshenziswa njalo ukubona ukuthi isigulane siphethwe yini kumbe babone ukuthi emzimbeni kuhamba njani

Lowu ngumtshina osetshenziswa ezibhedlela ukuba odokotela labo nurse babone kahle umzimba womuntu. Lowu mtshina ngofakwa emehlweni, wenza izinto zibenkulu.

Lowu ngumutshina osetshenziswa ngabantu besibhedlela ,lowu mtshina ngowokubona izinto ezincane abangeke bazibona ngamehlo kuphela, njalo uyabe uhlola ukuthi lokhu yikuyini.

Lokhu ngokusetshenziswa ezibhedlela ngabo Dokotela labantu abasebenza ezibhedlela ukuba babone imikhuhlane kumbe babone izinto ezincane ongeke uzibone ngelihlo.

Lowu ngumushina otholakala esibhedlela lowu mtshina ngosetshenziswa ngabodokotela ukuze babe kwazi njalo benelise ukunceda izigulane ezibuyileyo ukuzoyelatshwa.

Lokhu ngokusetshenziswa ngabo dokotela ezibhedlela ukuze babone ukuthi inhliziyo yomuntu itshaya okunganani lokuthi akula okunye umuntu okungahambi kuhle emzimbeni wakhe.

Leyi yimitsina etshiyeneyo otholakala ezibhedlela kumbe endawo lapho okuhlolwa khona imithi. Leyi mitshina ngesetsgenziswa ngabo dokotela ukuze bancedise ukwelapha izigulane.

Lokhu ngokusetshenziswa ngabodokotela labonesi ukuze bahlole izigulane zabo. Lo mutshina uyancedisa ukwelapha abantu njalo lokubona imikhuhlane ehlasele abagulayo.

Lokhu ngokusetshenziswa ngamadokotela labonesi ezibhedlela. Umtshina wensuku zanamuhlanje oncedisa ukubana babone imikhuhlane njalo benelise ukwelapha izigulane ezibhedlela.

Lezi zinkonxa ezinkulu ezilembala etshiyeneyo. Lezinkonxa zilotshiwe ukubana phakathi kwazo kutholakani njalo zigcinelwa imithi yesibhedlala

Lowu ngumtshina osetshenziswa ezibhedlela ukubana uhlole abantu izigulane ezibuyileyo. Uyatshengisa ingaphakathi yomuntu amathambo, kulombheda okhona lapho isigulane esilala khona.

Lokhu ngokusetshenziswa ezibhedlela ngabo nesi labodokotela ukuze benelise ukuhlola izigulani njalo babone kuhle ukuthi izigulane zihlaselwe yimkhuhlane yiphi njalo kuyancedisa ukubona lokuthola imiklomelo yezigulani.

Lokhu ngokusetshenziswa ezibhedlela okuncedisa izigulane ezingakwanisi ukuhamba ukuthi zihambe. Lokhu kuyafuqwa njalo kulamavili okwenza kuhambe.

Lokhu ngokusetshenziswa ezibhedlela umtshina otholakala kwezempilakahle ulotshwe ngolimi olutholakala eChina

Lokhu ngokusetshenziswa ezibhedlela ngabodokotela labo nesi ukuba bancedise izigulane njalo lokuthi bahlole labi abagulayo lokhu kuyancedisa ukusilisa abantu.

Leyi kukhanya kuyigonxa esetshenziswa ezibhedlela ngabezempilakahle leyi gonxa kukhona ekufakelwayo njalo kulotshiwe ukubana ilobungozi izinto eziphakathi.

Lokhu ngokutholakala ezibhedlela abayabe bekusebenzisa ukuthi bakhangele izimo zabantu bafake imithi yabo kulotshwe inombolo.

Lokhu ngokusetshenziswa ngodokotela labonesi ukuze behlole izigulani zabo kuyafakwa emlonyeni ukuze babone ukuthi umkhuhlane olesigulani yiwuphi njalo ongelatshwa njani.

Lo ngumtshina osenziswa ezibhedlela kumbe lapho okuhlolwa khona lowu mutshina uncedisa ukuhlolwa abantu kuba bagula ini kumbe ukuba babone ukuthi umzimba wabo unjani

Lowu ngumtshina osetshenziswayo ezibhedlela ngabezempilakahle. Lo mtshina usetshenziswa ukuba uhlole abantu .Uncedisa ukwelapha ..Usetshenziswa ngodokotela labonesi .

Lowu ngumtshina osetshenziswa ezibhedlela lendawo lapho okuhlolwa khona imithi. Lowu mtshina uyenza abantu babone kahle izinto ezincane ongeke uzibone ngamehlo akho kuphela. Eceleni kulamambodlela alemithi phakathi.

Leyi yindlu lapho okutholakala khona imitshina esibhedlela leyo mitshina ngesetshenziswa ukubona imizimba yabantu abagulayo ukuze babone kahle ukuthi kuyini okubahlaseleyo

Lowu ngumtshina osetshenziswe esibhedlela ngabodokotela labongikazi lowu mtshina uyabe ulotshiwe izinombolo ukuze odokotela labomongikazi babe kwazi isimo sesigulani sabo

lokhu ngokusetshenziswa ngabo dokotela labo nurse ezibhedlela ukubana babone kahle imikhuhlane elezigulane zabo njalo iyabancedisa ukubana umsebenzi wabo ubelula

Lokhu ngokusetshenziswa ezibhedlela ngamanesi labodokotela ukubana bancedise njalo umsebenzi uqhube kahle ukwelapha abantu lezi zinto ngezisetshenziswa langamanesi kuyabe kubonakala ukuthi umuntu ugula okunganani.

Lowu ngumtshina osetshenziswa ezibhedlela langabodokotela langabo"nurse" ukuze babone kahle ukuthi emzimbeni wesigulane kuhamba njani njalo bahlolisise umkhuhlane ohlasele isigulane.

Lesi yisigqoko esigqokwa ngabezempilakahle ukuze bazivikele emagcikwaneni. Lesi sigqoko sigqokwa ngabodokotela ezibhedlela.

Leyi yimithi eyenziwe ngokwensuku zalamhlanje leyi imithi iyabe ifakwe emabhokisini ayo, lawo mabhokisi ayabe elotshiwe ukuthi lowu muthi usebenzani njalo phakathi unganani.

Lawa ngamaphilisi ayenziwe ngokwensuku zalamhlanje. Lawa maphilisi alegabha lawo lapho afakwa khona. Leligabha lilotshiwe phandle ukuthi asebenzani lawo maphilisi .Lawo maphilisi ngawokuvikela umkhuhlane okuthiwa yi COVID 19.

Leyi yimithi eyenziwe ngokwensuku zanamhlanje etholakala ezibhedlela kumbe lapho okuthengiswa khona imithi lamaphilisi. Leyi mithi ifakwe ezimbodleleni zazo njalo phandle kwasokubhalwa ukuthi lomuthi usebenzani, uthatha onganani njalo uwunatha nini.

Lawo ngamaphilisi ayenziwe ngokwensuku zanamhlanje. Lawo maphilisi amhlophe ayabe efakwe egabheni lawo. Lelo gabha liyabe libhaliwe ukuthi unatha anganani njalo asebenzani.

Leyi yimithi eminengi etshiyeneyo eyenziwe ngokwensuku zanamhlanje. Leyi mithi isezimbodleleni zawo. Lezi mbodlela zibhaliwe ukuthi imithi le isebenzani, iyenziwe ngani njalo unatha okunganani ukuze usile.

Lawa ngamaphilisi amhlophe. Lawamaphilisi ayayelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Asengayelapha umuntu ogula ikhanda, kumbe ayelaphe isisu. Lawamaphilisi alezikhathi zokunathwa. Ayanathwa ekuseni, emini lantambama

Lawa ngamaphilisis ayenziwe ngokwensuku zanamhlanje . Lawo maphilisi ayabe efakiwe ebhokisini lawo njalo ayabe ebhaliwe phandle ukuthi asebenza njani lokuthi uwanatha njani.

Leyi yimithi etholakala ezibhedlela lapho eyabe ifakwe khona ,iyabe isebenza ukwelapha izigulane .Leyi mithi iyabe ifakwe emabhokisini ayo yasibhalwa ukuze kukhanye ukuthi isebenzani.

Lowu ngumuthi oyenziwe ngokwensuku zanamhlanje oyelaphayo imikhuhlane. Lowu muthi ulegabha lawo lapho okulotshwe khona ukuthi usebenzani. Lowu muthi ulesivalo esiluhlaza.

Leyi yimithi eyenziwe ngokwensuku zanamuhlanje, leyi mithi isezimbhodleleni lezo mbhodlela ziyabe zibhaliwe ukuthi ngumuthi wani njalo usebenzani lowo muthi uyahlaba ngawo ijekiseni.

Lowu ngumuthi oyenziwe ngokwensuku zanamhlanje, uyabe ufakwe egabheni lawo. Lowomuthi ubhaliwe ukuthi usebenzani njalo lebizo lalowo muthi libhaliwe lokuthi unganani phakathi kwawo ubhaliwe.

Lo ngumuthi oyenzwe ngokwensuku zanamhlanje lomuthi ufakwe egabheni layo njalo phandle kwasokubhalwa ukuthi lomuthi usebenzani okunye okuyabe kubhaliwe kulowo muthi yikuthi kunathwa ongakanani njalo sikhathi bani.

Longumuthi oyenziwe ngokwensuku zanamuhlanje, lomuthi ufakiwe egabheni lawo njalo kwasekubhalwa ukuthi usebenzani. Ukhanya lomuthi usebenza ukwelapha ijwabu lomuntu.

Leyi yimithi etshiyeneyo njalo okunye ngamaphilisi afakwe emagabheni awo. Lawo maphilisi atshiyene alemibala etshiyeneyo asiza imikhuhlane ehlukeneyo. Lawo maphilisi ayatholakala ezibhedlela kumbe lapho okuthengiswa khona lawo maphilisi

Lowu ngomunye umuthi otholakala ezibhedlela kumbe lapho okuthengiswa khona imithi. Lowumuthi usembodleleni yawo, njalo wasulotshwa ukuthi usebenzani. Kufanekiswe ilihlo lomuntu, kutsho ukuthi usebenza ukwelapha amehlo.

Lowu ngumuthi owenziwe ngokwensuku zalamhlanje. Utholakala ezibhedlela, kumbe lapho okuthengiswa khona imithi edolobheni. Lowumuthi usebhokisini lawo, njalo ulothiwe ibizo lalowomuthi. Ufanekisiwe ukuthi lowomuthi uncedisani. Okhwehlelayo, lozizwa elomkhuhlane woqhuqho, uyawunatha lowumuthi.

Lowu ngumuthi oyenziwe ngokwensuku zanamhlanje. Lowu muthi uyabe ufakiwe embodleleni yawo njalo wasubhalwa ukuthi usebenzani. Lowu muthi uyagcotshwa kumbe unathwe. Uyabe ubhaliwe ukuthi unatha onganani.

Leyi yimithi lamaphilisi asetshenziswa ezibhedlela ukuze ayelaphe abantu. Leyimithi iphakathi kwezimbodlela lamabhokisi njalo ilotshiwe amagama azo phandle.

Lowu ngumuthi wensuku zanamhlanje osetshenziswa ukuyelapha uma ulesifo kumbe kukhona ongahambelani lawo emzimbeni wakho okuyenza ugule uyanceda ukwelapha lokho.

Leyi yimithi eyensuku zanamhlanje, iphakathi kwamabhokisi. Imithi le ngetholakala endaweni lapho okuthengiswa khona imithi kumbe etholakala ezibhedlela eyenziwe okwensuku zanamhlanje.

Lowu ngumuthi osegabheni lawo, ulotshiweyo phandle ukuba uwelapha amehlo. Kufanekiswe ilihlo lomuntu phandle kwe bhokisi lapho okufakwa khona lowo muthi.

Lowu ngumuthi wensuku zanamhlanje .Lowumuthi ufakwe phakathi kwebhokisi lelo bhokisi laselilotshwa ukubana umuthi lowu uyelaphani Lowu muthi ngumuthi oyelapha umkhuhlane wesihudo

Lowu ngumuthi oyenziwe ngokwensuku zanamhlanje lowu muthi uyabe ufake ebhokisini lawo wasulotshwa ukuthi usebenzani njalo kumele uwunathe nini, wasulotshwa lebizo lawo.

Leyi yimithi esemagabheni amhlophe abhalwe ngokubomvu lawo ngasizayo abantu abalesifo senhliziyo.

leli libhokisi phakathi kwalo kutholakala umuthi oyelaphayo umuntu ogulayo lo muthi ulotshiwe ukuba kumele unathe onganani ukuze usile

Lowu ngumuthi owenziwa ngokwensuku zanamhlanje. Lowu muthi uphakathi kwebhokisi njalo phakathi kukhona ogoqele lowomuthi. Kulotshiwe ukuthi kulemithi emingaki phakathi kwalelobhokisi.

Lowu ngumuthi oyenziweyo ngokwensuku zanamhlanje. Lowu muthi ufanekiswe ukubana usiza amaphaphu .Lowu muthi usegabheni lalo njalo kukhona amabala alotshiweyo phandle.

Lowu ngumuthi owensuku zalamhlanje oyelapha ukukhwehlela ebantweneni abancane. Lowu muthi uyabe ufakwe ebhokisini lawo oseceleni

Leyi yimithi eyenziwe ngokwanamuhlanje. Leyimithi iyelapha imkhuhlane etshiyeneyo. Njalo kulamaphilisi afanekisiweyo alembala etshiyeneyo, amhlophe laluhlaza.

Lowu ngumuthi owenziwe kwezensuku zanamhlanje lowo muthi ufakwe ebhodleleni wayo njalo uyafakwa ebhokisini. Phandle ulotshiwe ukubana lowo muthi usebenzani kutshengisiwe amaphapho ukuthi uncedisa ukulapha isifo samaphapho.

leyi yimithi eyenziweyo ngokwensuku zalamuhlanje leyi mithi ngencedayo ukubana usile kulowo mkhuhlane okuhlaseleyo leyi mithi iyabe ifakwe emabhokisini

Lowu ngumuthi oyenziwe ngokwensuku zanamhlanje. Lowu muthi usemambodleleni awo, njalo phandle kulotshiwe ukubana wenziwe ngani lokubana ukuze uwunathe kumele uthathe ongakanani.

Leyi yimithi ephakathi kwamabhokisi eyenziwe ngokwensuku zanamhlanje. Leyi imithi ibhaliwe phandle, iyatshengisa ukuba yelaphani, njalo kumele unathe umuthi onganani

lowo ngumuthi wensuku zanamuhlanje otholakala embodleleni, imbodlela yakhona ilotshiwe ngamabala amhlophe labomvu laluhlaza lowo muthi ngoyelaphayo izilonda.

Lowu ngumuthi wensuku zanamhlanje. Lowu muthi uphakathi kwebhokisi lawo njalo lelobhokisi lilotshiwe ukuthi ngumuthi bani njalo lokuthi lowo muthi welaphani. Lowo muthi ngowamehlo.

Leyi yimithi yensuku zanamhlanje esetshenziswa ukwelapha. Kulotshiwe amabala phandle, omunye utshengisa ukuthi ngoyelapha uqhuqho ma ugula.

Lowu ngumuthi oyenziwe ngokwe nsuku zanamhlanje lowu muthi ufakwe phakathi kwembodlela njalo eceleni kulebhokisi leyo mbodlela efakwa khona phandle kulotshiwe ibizo lomuthi njalo lokuthi unathwa nini uyelaphani.

Longumuthi owenziwe ngokwensuku zanamuhla nje ulotshiwe igama lawo ukuthi ngumuthi uphi njalo kulotshiwe ukuthi welaphani ukhanya lowo muthi uyelapha ukukhwehlela

lowu ngumuthi owenziwe ngokwensuku zanamuhlanje lowu muthi wasufakwa ebhokisini lalo walotshwa ukubana ngumuthi onjani lowu muthi wenziwe ngokufaka isihlahla njalo uyenza umzimba uqine

Lawa ngamaphilisi okwelapha ngokwensuku zanamhlanje lawo maphilisi ayabe efakiwe emabhokisini awo. Njalo phandle kwalelobhokisi kulotshiwe igama lalelo maphilisi.

Lowo ngumuthi ofakwe eceleni kwebhokisi lawo lowo muthi ulotshiwe phandle ukuba uwelapha isifo sokukwehlela kutshengisiwe amaphaphu womunye umuntu kukhanya kungumuthi onathwayo.

Lowu ngumuthi oyenziwe ngokwensuku zanamhlanje. Lowu muthi ufakwe embodleleni yawo njalo wasulotshwa phandle igama lalowo muthi. Eceleni kulebhokisi lapha lowo muthi ofakwa khona.

lo ngumuthi owenziwe ngokwensuku zanamuhlanje lowu muthi ufakiwe embodleleni yayo ebhaliweyo ukuthi lowo muthi usebenzani u wenziwe ngani njalo uwunatha nini eceleni kulebhokisi lapho ofakwa khona

Leyi yimithi eyenziwe ngokwensuku zanamhlanje leyi mithi ingaba ngamaphilisi kumbe enathwayo efakwe emabhokisini ayo njalo phandle kwalotshwa lelogama lomuthi lokuthi unathwa onganani.

Lawa ngamaphilisi ayenziwe ngokwensuku zanamhlanje, lawo maphilisi ayabe efakwe ebhokisini lawo. Phandle kulotshiwe ukuthi amaphilisi lawo asebenzani njalo ayenziwe ngani.

Lowu ngumuthi owenziwe ngokwezinsuku zanamuhlanje ulebhokisi lawo njalo utholakala phakathi kwalelo bhokisi kulotshiwe ukubana uyelaphani uyelapha umuntu ozwa isisu.

Abezempilakahle babuyile esigabeni lapho okuhlala khona abantu njalo bazoncedisa labo abale mikhuhlane yengqondo , abantu abanengi bahlanganele kuleyo ndawo bezothola usizo njalo bezokuzwa mayelelana ngimkhuhlane wengqondo .

Abantu bezempilakahle bayancedisa abantu abagulayo imikhuhlane yengqondo bakhona abantu abakhangela leyo mikhuhlane abancedayo ukukhuluma lalezo zigulane ezigula ingqondo.

Laba ngabantu abahlangeneyo mayelana ngokwezempilakahle .Kukhona umama omi phambi kwabo obafundisayo ngokwezempilakahle njalo kukhanya kukhona okulethiweyo phambi kwabo.

Laba ngabesifazana ababili abafundisanayo mayelana ngempilakahle yengqondo. Lowu omunye uyabe eloba phansi omunye emtshela ngokwempilo yakhe lokuba angaphila njani kahle ngokwengqondo.

Laba angabantu ababutheneyo endaweni bagqoke okufanayo okumnyama ,njalo labo bantu babuthene kungenxa yenhlanganiso emayelana ngokwezempilakahle, phambi kwabo kulezingwalo ezilotshiweyo.

Lapha abezempilakahle bayakhuthaza impilakahle yabantu. Abantu kumele bageze izandla bengakadli njalo bageze izandla nxa bevela esambuzini. Abantwana bayakhuthazwa ngabezempilakahle ukuzivikela emikhuhlaneni.

Lowu ngumhlangano obuthanise abantu bezempilakahle labantu besigabeni, lowu mhlangano umayelana lemikhuhlane ehlasela abantu njalo lokuthi abantu bengazivikela njani kuleyo mikhuhlane. Okunye yikuxwayisa ukuthi abantu kumele bengayenzi izinto ezingabathelela leyi mikhuhlane.

Leyiyindawo lapho abantwana abancinyani ababiswakhona ukuthi bazofunda bakhule, balama uniform abo afanayo njalo balesikhathi sokudlala lombalisi wabo phandle. Balesikhathi sokufunda njalo nxa kumele bafunde.

Laba ngabantwana abancinyane abadlalayo. Kukhanya belemidlalo etshiyeneyo phambi kwabo njalo balombalisi wabo obakhangeleyo ngoba kungabantwana abancinyane.

Laba ngabantwana abancinyane abalamabhayisikili abo. Bahlanu labo bantwana njalo bagqokile izinto zokuthi bazivikele uma bewile. Bakhanya besenza umdlalo wokugijima ngamabhayisikili.

Le yindawo lapho abantwana abasanda kuzalwa abagcinelwa khona kuleyo ndawo kukhona imitshina lapho abantwana abafakwa khona kukhanya kulomntwana oleleyo phakathi lo nesi oncedisayo.

lezi zinyawo zabantwana ababili abangaphilanga kahle abahlaselwe ngumkhuhlane lezinyawo zikhanya zilezilonda njalo zivuvukile ukuthi kukhanya ukuthi kulomkhuhlane abalawo

Lapha kulomntwana ohlolwayo esandleni sakhe lowo mntwana uphethwe ngumama wakhe njalo lesandla sikanesi esihlolayo. Kukhona okulotshiwe okutshengisa ukubana uphethwe yini.

Laba ngabantwana abancinyane abahleziyo njalo bakhona abamileyo kukhona umbalisi wabo eceleni njalo bahlangene kukhanya ukuthi bayafunda bayakholisa.

laba ngabantu ababutheneyo mayelana ngokwezempilakahle kukhanya begqoke izigqoko ezilembala omnyama njalo kukhanya kulezingwalo phambi kwabo

Iowu ngumama osanda kubeletha osesibhedlela ethwele abantwana bakhe abangamawele umama lo uhlezi embhedeni ubathwele ezandleni zakhe kukhanya egqokile ingubo zasesibhedlela.

Lowu ngumfanekiso olotshwe ngamabala abomvu kwadwetshwa ngamabala obumvu laluhlaza. Kutshengisa ukuthi yinhliziyo ezijabulileyo lokhu kusitsho ukuthi abantu bayabe bephilile enhliziyweni zabo.

Lo ngumntwana othwelweyo ngumama wakhe kukhanya usanda ukuhlatshwa ijekiseni ukuze imvikele emkhuhlaneni ehlasela abantwana kulonesi eceleni oncedisayo

Sibona umbalisi owesilisa eme phambi kwabantwana. Lapha kubuthanwe kufundiswa ngezamarobhothi kutshengisa ukuthi uyabafundisa ukuba asebenza njani.

Lesi yisikhulumi esivela kwabezempilakahle. Esikhuluma mayelana ngemikhuhlane njalo lokuzithwala kwabantwana abasesikolo .Njalo lesi sikhulumi siphethe ugwalo lapho esiloba khona kumbe esibala khona.

Laba ngabantwana abakhanya belomama wabo .Labo bantwana bajabule kakhulu, baphethe inkukhu ezandleni zabo .Lezi nkukhu zinhlanu.

Lowo ngumntwana okhanya elomamawakhe kumbe umbalisi uyamfundisa ebona ukuthi kulani okubhaliweyo kukhanya bejabulile.

Lowu ngumntwana othontiselwayo omncane ukuba azivikele emkhuhlaneni ehlasela abantwana abaleminyaka engaphansi kwetshumi kukhanya kulonurse omfakayo lowu muthi emlonyeni wakhe.

Laba ngabantwana abadlalayo. Kutshengisa imijingo elemibala ebomvu, eluhlaza. Labo bantwana kukhanya bethabile bejabula.

Lapha abantu bezempilakahle labantu abahlala esigabeni bahlangene mayelana ngokunikezwa labo abangakwanisi ukuhamba imitshini yokuthi bahambe kuhle. Leyimitshina ilamaviri amabili. Bayabe behlezi phansi behamba ngayo.

Le yindawo etholakala ezibhedlela. Lapho odokotela labonesi abasebenza khona. Labodokotela bayabe begqokile izinto zokuzivikela emlonyeni, njalo bagqoka izigqoko zabo ezimhlophe zokuzivikela, nxa basebenza.

Lo ngudokotela ohlola isigulane sakhe. Isigulane sakhe sihlezi phansi yena ufake izandla zakhe ezandleni zesigulane. Phambili kwabo kulogwalo oluvuliweyo lapho abala khona.

Lowu ngoncedisayo odokotela lamanesi ukubana izigulane zelatshwe . Umtshina lowu uyabe efaka abantu njalo ebakhipha khona elungisa lumtshina .

Lowu ngosebenza kwezabempilakahle esibhedlela. Kukhanya kukhona akuhlolayo ngokugqoka kwakhe okokuzivikela njalo emehlweni uzivalile lomlomo wakhe uvaliwe.

lowo ngumutshina oncedisa abantu abangezwakuhle endlebeni ukuthi bazwe lowu mutshina uyafakwa endlebeni uyenza ukuthi abangezwayo benelise ukuzwa izinto ezikhulunyiweyo

Leyi yindawo lapho okutholakala khona imithi lamaphilisi okwelapha isigulane. Leyondawo njalo kuyatholakala odokotela abayabe begqoke izigqoko zabo ezimhlophe labonesi.

Leyi yindawo lapha okutholakala khona imithi etshiyeneyo eminengi, njalo lamajekiseni, kumbe amaphilisi. Leyindawo iyabe ithengisa leyomithi. Kumbe iyabe isesibhedlela, lapho ophiwa khona..

Leyi yimithi etholakala ezibhedlela kumbe lapho okuthengiswa khona imithi leyo. Leyo ndawo itholakala edolobheni kumbe esibhedlela. Leyo mithi iyabe ifakwe emabhokisini.

Leyi imithi etholakala ezibhedlela lapho abantu abahamba khona besiyathola uncedo uma begula kumbe endaweni lapho ethengiswa khona edolobheni.

Leyi yimithi lamaphilisi atholakala lapho okuthengiswa khona imithi kumbe okugcinwa khona imithi. Leyi ndawo itholakala ezibhedlela kumbe edolobheni.

Leyi yindawo lapho okutholakala khona imithi leyi ndawo itholakala edolobheni njalo kulotshiwe ukuthi kuthengiswa imithi phambili kwaleyondawo kulezimota lezihlahla.

Indawo lapho okuthengiswa khona imithi yokwelapha. Leyi mithi iyabe igcwele ihlalisiwe emashelufini idinge lo ofuna ukuyinikezwa ngulowo othengisayo

Leyi yindawo etholakala esigabeni lapho okuhlala khona abantu kungaba sedolobheni. Leyi ndawo yikho okuthengiswa khona imithi lamaphilisi njalo leyondawo kuyatholakala onesi abancedisayo labo abagulayo.

Leyi yindawo lapho imithi egcinwa khona , leyomithi iyabe ifakiwe ema shelufini njalo iphakathi kwamabhokisi , okunye kuyabe kungamaphilizi aphakathi , leyondawo itholakala edolobheni kumbe esibhedlela

Leyi yindawo etholakala edolobheni lapho okuthengiswa khona imithi lamaphilisi okwelapha abantu abagulayo, leyi ndawo itholakala edolobheni kumbe ezibhedlela lapho okulemithi khona etshiyeneyo.

leyi yindawo okutholakala khona imithi lamaphilisi okwelapha abantu abagulayo okwensuku zanamuhlanje leyo ndawo ingabe isedolobheni kumbe esibhedlela

Leyi yindawo lapho okutholakala khona imithi eyokwelapha leyindawo ingaba sesibhedlela kumbe edolobheni ubuye uthenge khona imithi yokwelapha.

Leyi yindawo etholakala edolobheni kumbe ezibhedlela lapho okutholakala khona amaphilisi lomuthi lowu muthi uyabe uphiwa labo abagulayo njalo nxa usedolobheni uyabe uthengiswa.

Leyi yindawo esesigabeni lapho okutholakala khona omongikazi labo dokotela leyindawo yikho okubuha abantu bezothola ungcedo nxa begula banikezwe umuthi kumbe amapills njalo babone odokotela

Leyi yindawo lapho okuthengiswa khona imithi lamapilisi abantu abagulayo ukuze basile bazincede kumbe bavikeleke emikhuhlaneni. Leyo ndawo itholakala ezibhedlela kumbe edolobheni.

Leyi yimithi esemabhokisini amhlophe. Leyi mithi ifakwe endaweni lapho ehlala khona. Itholakala lapho okuthengiswa khona imithi kumbe ezibhedlela.

Leyi yindawo esesigabeni njalo leyi ndawo kulotshiwe ukubana iyafundisa abantwana ukuze babe ngodokotela labo"nurse".Kuleyondawo kuyatholakala imithi, amaphilisi njalo bayelapha.

Leyi yindawo okugcinwa khona imithi yokwelapha abantu. Imithi yensuku zanamhlanje. Leyimithi isendaweni zayo, ifakwe emabhokisini. Itholakala emadolobheni kumbe ezibhedlela.

Leyi yimithi lamaphilisi ayelaphayo abantu atholakala endaweni lapho agcinwa khona esibhedlela kumbe lapho athengisa khona edolobheni

Leyi yindawo etholakala ezibhedlela kumbe edolobheni lapho okutholakala khona imithi lamaphilisi okwelapha labo abagulayo leyo mithi iyabe ihlezi ezindaweni zayo isemabhokisini.

Lowu ngumhlangano wabantu bonke basesigabeni labo bahlanganiswe ngabantu bezempilakahle. Bayabe bebaxwayisa mayelana ngemikhuhlane, ukuthi bangazivikela njani, njalo lokuthi bangayelatshwa njani.

Leyi yindawo etholakala esigabeni lapho okuhlala khona abantu, esetshenziswe ngabantu bezempilakahle ukuze baxwayise abantu mayelana lemikhuhlane. Njalo babhalile ukuthi ukuze bazivikele emagcikwaneni kumele benze njani. Kwatshengiswa ukuthi kulamanzi okumele bageze khona alesepa.

Leyi yimihlangano emayelana ngempilakahle yabantu esigabeni. Leyimihlangano iyabe igoqela abantu abahlala esigabeni labodokotela labonesi. Abantu bayabe bexwayisa mayelana ngemikhuhlane ukuthi bengazivikela njani.

Lowu ngumbuthano wabantu besigabeni bexwayiswa mayelana ngezempilakahle njalo sebengabe benikezwa okokuthi baziphilise basile uma nxa begula

Laba abantu abahlangene lapha, bahlangene mayelana ngokwezempilakahle lemikhuhlane lokuzivikela, kukhanya kungumdlalo abakuwo omayelana ngokwe zempilakahle.

Lowu ngumfanekiso wokuxwayisa ngemikhuhlane obangelwa yisibungu esitholakala emanzini esilumayo sithelele umkhuhlane oyabe ukwenza ubelamaqhubu uzizwe ugodola njalo uloqhuqho.

Lowu ngumhlangano owenziweyo esigabeni, omayelana ngokwezempilalahle. Lowomhlangano, ukhuluma ngomkhuhlane wokuthelelwana ngokuya emacansini. Kukhanya kukhona abakutholileyo, ngemva komhlangano lowo.

Leyi yindawo abantu ababuye khona ukuzothi baxwayisane ngokwezempilakahle. Bakhona abezempilakahle abasebenza khona njalo bakhona abantu ababuye bezodinga usizo lokuzohlolwa ukuthi imizimba yabo injani.

Lowo ngumhlangano wezempilakahle ogoqela abantu bonke besigabeni ukuze baxwayisane mayelana ngemikhuhlane lezempilakahle ebantwini bonke.

lowu ngumhlangano omayelana ngezempila kahle kulabantu abanengi phambi kwabo kula manzi njalo kukhona abakubhalayo kutshengisa ukuthi babuthenebevela endaweni ezihlukeneyo.

Leyi yindawo lapho onesi labodokotela abanceda khona abantu. Abantwana babuyile ukuzohlolwa ukuba igazi labo lihamba njani lokuthi akukho abakugulayo yini. Labo abagulayo bancediswa.

lowu ngowesifazana omileyo okukhanya ukuthi uyacasisa mayelana ngokwezempilakahle lapha ame khona kubhaliwe ukuthi ukhuluma ngokwani njalo lumhlangano wakhona ngowani

Lowu ngumhlangano wabantu besigabeni mayelana ngokwezempila kahle abantu banengi kulelo gumba bahlezi phansi ezihlalweni zabo kukhona okulotshiweyo emdulini mayelana ngemikhuhlane lokuzivikela.

Laba ngabantu banengi abahlalal esigabeni sinye abahlangene ngokuxhwayisana mayelana lemikhuhlane lokuhlanzeka kukhanya kulemibhalo abahamba beyithwele ukuze bazise abantu bonke mayelana ngokwezempilakahle.

Leyi yindawo lapho abantu abezempilakahle abasebenza khona. Abantu abagulayo bayabuya bezohlatshwa amajekiseni kumbe ukuzothola imithi yokuzivikela emikhuhlaneni etshiyeneyo.

Lapha kusesibhedlela esitholakala esigabeni, kuleso sibhedlela kulendawo lapho okuhlolwa khona abantu ukuthi bayazala yini, njalo abazithweleyo bayabuya bezokuzwa ukubana izisu zabo zinjani abantwana babo baphilile yini.

Lesi yisibhedlela esigabeni. Leso sibhedlela kuyatholakala abantu abezempilakahle, odokotela labo nurse. Omama abafuna ukuzobeletha bayabuya bezoncediswa labantwana abagulayo bayelatshwa.

Lapha kusesibhedlela lapho izigulani ezibuya khona ukuzoncediswa ngodokotela, lesi sibhedlela ngesokuncedisa abesilisa ukuze bazale kuhle. Lowu ngunesi oncedisa lowu ogulayo olele embhedeni.

Lowo ngumama ophethe umntwana wakhe, umama lowu ukhanya ejabulile kakhulu njalo edlisa umntwana okukhanya kuyikudla kwabantwana.

Lowu ngumtshina owensuku zanamhlanje osetshenziswa ukuhlola umuntu owesifazane ukuthi uzithwele yini .Uma ezithwele utshengisa imizila emibili, uma engazithwalanga utshengisa owodwa.

Leyi yintombazana egqoke isigqoko esilombala okhanyayo ikhanya ithabile ngoba ithole izitshubo zokusebenzisa nxa isesikhathini.

Lowo ngumhlangano omayelana ngokwezempila kahle, lowu ophambi kwabantu uyabafundisa mayelana ngokwezempila kahle njalo kukhona abahlezi phansi abamlaleleyo.

Lowu ngowesifazana okukhanya ezelula ukuze umzimba wakhe uqine. Ukuzelula lokhu kuyancedisa umzimba ukuthi ungahlaselwa yimikhuhlane etshiyeneyo.

Laba ngabantu abasendaweni lapho abayelula khona imizimba yabo. Kukhanya lowu ethwele izinto zokuphakamisa ukuze aziqinise njalo kukhona okunye eceleni okusetshenziswa ukuzelula.

Laba ngabathu ababili abamhlophe owesilisa lowesifazane, labo bantu banatha amanzi kukhanya ukuthi bavela kwenza izinto zokudlala.

Lowu ngowesilisa odlala ibhola kumbe ogijimayo oyenza imidlalo lowu unatha amanzi ngemva kokubana evela kuyayelula umzimba wakhe.

Lapha kutshengisa imibhalo yokwazisa mayelana ngokomdlalo ukubana ungazelapha njani uma usulenkinga kulabo abagijimayo laba dlala ibhola.

Lokhu ngokusetshenziswa ngabantu abasebenza kwezempilakahle esibhedlela, kuyancedisa ukuthi babone ukuthi imizimba yezigulani injani njalo yikuyini okumele bakwenze ukuze bathole uncedo

Leyi yindlela yokuxhumanisa abantu abasebenza kwezempilakahle ezibhedlela labantu abangabe beyizigulane lokhu kuyabe kusetshenziswa amafoni ama television lamacomputer.

Lawa ngamabala atshengisa ukuthi leyi yindawo yezempilakahle etholakala eRwanda , leyi ndawo ibhaliwe yasitshengiswa ngamabala.

Lokhu ngokusetshenziswa ezibhedlela ngaboDokotela lama Nesi ukuze bakwazi ukuhlola umzimba, bebekwazi ukuthi kwenzakalani enzimbeni yethu ukuze basincedise ma sugula.

Lowu nguNesi ogqokileyo iYunifomu yakhe njalo wasegqoka okokuvala umlomo lokokuvala izandla ukuze engatholi amagcikwane, phambikwakhe kule Computer akhangele khona njalo kulengwalo zokuloba.

Lezi izisebenzi ezisebenza ezibhedlela ukubana zithole ulwazi zincede izigulane basebenzisa amakhompiyutha wokuthatha lokubhala lezo zinto zezigulane

Lokhu ngokusetshenziswa ezibhedlela ngabonesi labodokotela ukuhlola izigulane. Lokhu kuyasetshenziswa ukubona ukuthi inhliziyo zezigulane zinjani, igazi lezigulane lihamba njani, lokuthi izigulane zitshisa okungakanani, njalo bahlabe izigulane.

Lokhu ngokusetshenziswa ngabodokotela labonesi Ukuze bahlolwe izigulane zabo lokhu kuya ncedisa ukubona ukuthi umzimba wesigulane kuhamba njani njalo bakwazi ukuthi bangayelapha njani leso sigulani

Lokhu ngokusetshenziswa ezibhedlela ngamadokotela labo mongikazi ukubana bebekwazi ukukhuluma njalo bezwisise ukuthi umzimba wesigulani usebenza njani uzama ukubatshelani

Lesi yisihlahla esitholakala egangeni. Lesi sihlahla silamahlamvu aluhlaza njalo lawo mahlamvu ayancedisa ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo njalo lempande zakhona ziyancedisa ukwelapha.

Lesi yisihlahla esilamahlamvu amanengi aluhlaza sisetshenziswa ukwelapha ngokwesintu, amahlamvu akhona ayancedisa ukuthi umzimba uqine kumbe usile nxa ukhwehlela, lempande zakhona ziyasebenza.

Lesi yisihlahla esitholakala egangeni esiyelaphayo lokhu kwelapha ngokwe sintu isihlahla lesi siluhlaza njalo amahlamvu akhona ayanceda ukuba usile emikhuhlaneni.

Lesiyisihlahla esincane esitholakala egangeni. Esilamahlamvu aluhlaza lesi sihlahla siyelapha ngokwesintu. Amahlamvu akhona ayenza umuthi onathwayo oncedisayo imikhuhlane ukuthi iphele.

Lesi yisihlahla esiluhlaza esilamahlamvu aluhlaza, lesi sihlala ngesiyelaphayo ngokwesintu. Amahlamvu akhona ingalungiswa ayenza umuthi oyelapha imikhuhlane.

lesi yisihlahla esiluhlaza esilamahlamvu amanengi lesisihlahla sisetshenziswa ukuyelapha ngokwesintu amahlamvu akhona ayanceda ukwelapha imikhuhlane

Lesi yisihlahla esiphambili kwezindlu isihlahla lesi ngesiyelaphayo imikhuhlane ngokwesintu kumbe ukuzivikela silamahlamvu aluhlaza njalo siyasiza emikhuhlaneni.

Lowu ngumuthi oyenziwe ngezihlahla ezitholakala egangeni, uyenziwe ngokwesintu njalo uyelapha, lo muthi ubhaliwe ukuthi usebenzani lokuthi yisiphi isihlahla esisetshenzisweyo.

Lesi yisihlahla esitholakala egangeni. Lesisihlahla, silamahlamvu aluhlaza, njalo siyayelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Lesisihlahla amahlamvu akhona ayasetshenziswa ukwenza umuthi onathwayo.

Leyi yimithi yesintu eyimihlobo eminengi etshiyeneyo, imithi yesintu igoqela izihlahla ezitholakala egangeni kumbe ezinye ezilinywayo, zilamahlamvu atshiyeneyo aluhlaza, lamhlophe lamanye akhanyayo.

Leyi yimithi etshiyeneyo eyenziwe ngezinto zesintu kumbe izihlahla ezitholakala egangeni. Leyi mithi ifakwe emagabheni ayo lasemabhokisini lapho okufanekiswe khona ukuthi uyenziwe ngani.

Lokhu yikudla okulinywayo okwesintu okuyelaphayo. Lokhu kudla kuyelapha umuntu ma elomkhuhlane wokukhwehlela, engazizwa kahle uyababa.

Lowu ngumuthi owesiNtu oyenziwe kuhlanganiswa inyosi. Lowu muthi ngowokunceda ukuba umzimba wakho uqine.

Lowu ngumuthi oyenziwe ngenyosi, lowu ngumuthi owesintu njalo ngoyelaphayo imikhuhlane eminengi etshiyeneyo wenziwe ngenyosi loluju.

Leyi yimithi eyesintu eyenziwe ngezihlahla kumbe izinto ezitholakala egangeni. Leyi mithi iyelapha njalo iyabe iyenziwe ngamahlamvu

Lowu ngumuthi oyenziwe ngokwesintu wasufakwa ebhokisini lawo walotshwa lelogama lesihlahla esisetshenziswe ukwenza lowomuthi. Lowomuthi uyancedisa umzimba ukuthi uqine njalo ungabi lokukhwehlela.

Lesi yisithelo esilinywayo. Leso sithelo ngesiyelaphayo ngokwesintu. Isithelo lesi siyelapha ukukhwehlela, njalo siyababa. Umuthi wakhona uyenziwa unathwe.

lowu ngumuthi oyenziwa ngezihlahla ezithola kala egangeni leso sihlahla sifanekisiwe phambili njalo kwalotshwa ukuba umuthi lowu usebenza ngaphi kukhanya kungumuthi wamazinyo.

Lowu ngumuthi oyenziwe ngezinto zesintu ukubana zincedise umzimba zivikele umzimba emikhuhlaneni lumuthi wasufakwa egabheni elimhlophe walotshwa ngamabala amnyama.

lowu ngumuthi oyenzwe ngowesintu kusetshenziswe izihlahla ezitholakala egangeni ukuyenza lowo muthi ngaphandle kwalowo muthi kutshengiselwe isihlahla esisetshenzisiweyo ukuyenza umuthi lo lokuthi umuthi lowo usebenzani

Leli ligabha elilomuthi phakathi iyenziwe ngokwesintu . Phandle kutshengisiwe isihlahla esifakiweyo ukuze kwenziwe lowomuthi kwasokubhalwa lebizo lalowomuthi.

Lesi yisihlahla esitholakala egangeni. Lesisihlahla, sincinyane, silamaluba akhanyayo. Silamahlamvu aluhlaza. Lesisihlahla, siyelapha imikhuhlane, ngokwesintu.

Lesi yisihlahla esincane esilombala oluhlaza. Lesi sihlahla silamaluba akhanyayo amanye ngabomvu. Lesi sihlahla siyayelapha ngokwesintu. Amahlamvu akhona ayanceda.

Lezi yizihlahla ezilinywayo eziyenza imithi yesintu. Lezi zihlahla zikhula zibelamahlamvu aluhlaza njalo ziyabe zizincane, azikhuli zibenkulu. Amahlamvu akhona ayenza imithi encedayo.

Lesi yisihlahla esitholakala egangeni esiyelaphayo ngokwesintu .Lesisihlahla silamahlamvu aqinileyo aluhlaza njalo lawomahlamvu alomuthi osebenzayo ukwelapha abantu abagulayo.

Lesi yisihlahla esitholakala egangeni kumbe esilinywayo. Lesisihlahla siyayelapha imikhuhlane ngokwesintu. Silamahlamvu aqinileyo aluhlaza, njalo lomsobho wamahlamvu uyelapha.

Lesi yisihlahla esitholakala egangeni. Lesi sihlahla silamahlamvu aluhlaza amancane. Lawa mahlamvu ayenza umuthi owelaphayo imikhuhlane ngokwesintu.

Lowu ngumuthi wesintu oyelaphayo. Lowo muthi uyabe uyenziwe ngezihlahla zesintu ezitholakala egangeni. Lezi zihlahla ziyabe zilamahlamvu aluhlaza njalo lawo mahlamvu ayathathwa ayenziwe umuthi onathwayo.

Lezi yizihlahla ezitholakala egangeni. Lezo zihlahla zilamahlamvu aluhlaza njalo lawomahlamvu ayelapha kumbe impande zakhona ziyelapha nxa zingathathwa zilungiswe kahle ziyayenza umuthi onathwayo oyelaphayo.

Lapha abantu babuthene mayelana ngemithi yesintu etholakala egangeni bayabe beyibuka njalo bayabe beyikhangela ukuthi ikhula kuhle kukhanya begqokile impahla ezifanayo okutshengisa okuyikho abaze ngakho.

Lesi yisihlahla esincinyane esitholakala eganyeni. Lesi sihlahla siyayelapha, siyayenza umuthi owokwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Amahlamvu aso aluhlaza.

Lesi yisihlahla eselaphayo ngokwesintu. Lapha kuthethwe amahlamvu akhona njalo bawasebenzisa ukwenza umuthi oyelaphayo. Lowu muthi ungayelapha imikhuhlane etshiyeneyo efana lekhanda isisu kumbe ukukhwehlela.

Leyi yimithi yokwelapha abantu abagulayo ngokwesintu. Leyimithi yisihlahla njalo kukhona okuthunqiswayo, okutshiswayo ukuze kwelaphe abantu.

Lesi yisihlahla esitholakala egangeni esiyelaphayo imikhuhlane ngokwesintu. Lesi sihlahla silombala oluhlaza ,silamahlamvu njalo aluhlaza siyelapha.

Lesi yisihlahla esitholakala egangeni lesi sihlahla silamahlamvu aluhlaza eyelaphayo . Labo abagulayo bangasisebenzisa baziyelaphe emikhuhlaneni ebahlaseleyo.

Lokhu yikudla kwesintu okutholakala ezihlahleni okwelaphayo. Okunye ngokwelapha umkhuhlane wokukhwehlela, njalo kuyanceda ukuba umzimba uqine.

Lesi yisihlahla eselaphayo ngokwesintu lesi sihlahla siluhlaza silamahlamvu aluhlaza lakhanyayo lesi sihlahla siyelapha imikhuhlane

Leyi yimithi eyenziwe ngokwesintu leyo mithi singabe ilungiswe ngzihlahla kumbe langempande zalezo zihlahla isemagabheni atshiyeneyo yalotshwa amabizo ayo.

Lesi yisihlahla esitholakala egangeni esiyelaphayo lesi sihlahla silamahlamvu aluhlaza njalo sizele abantwana ogulayo uyathatha azelaphe

Lesi yisihlahla esitholakala egangeni lesi sihlahla ngesisizayo emikhuhlaneni singathathwa silungiswe siyancedisa ukwelapha imikhuhlane ehlasela abantu.